Barinim nyɛla ban be ashibiti ni. n do bari gariti zuɣu. doo ti pahi paɣa nyɛla ŋun ʒiya n diri alizama. paɣa maa nyɛla ŋun zaŋ binshɛɣu din pahiri vuhim n kpa ɔ nyee. ka ko m nyɛ din yili ɔ zuɣu saa ka awuraba paɣa gba ʒɛya ka limsi ɔ luɣili kam ka kpa ninkpara.

Salo ban kalli galisi nyɛla ban dee kpeŋɔ zaa sheba nyɛla ban ye Kootu sabila ka kpa ninkpari sabila dobba ata n nyɛ ban be loorini ka niriba ayi n nyɛ ban yiɣisi ʒɛya yino zabiri nyɛla zab'piɛlla n ti pahi o teenkobiri ka yino mee ʒeya o ka teenkobiri o teenga ni.

Salo bin kalli galisi paɣaba ti tabili dabba nyɛla ban wari kali waa sheba nyɛ bin ʒi tiŋa ka ŋmɛri dala paɣaba ayi nyɛla ban zaŋ chinchina gɔbi bɛ nyɔɣuni ka dabba ayi mee nyɛ bin zaŋ chinchina so bɛ shehini ka wari bɛ waa dabba ayi maa nyɛlabin bi ye liiga bɛ nyɔrini.

Paɣa mini doo ʒila alaafee bobu duu ka fi tingbani kala nyɛ zaɣa tankpaɣu ka doo maa ʒi kuɣu sabinli zuɣu ka o ningbin kom nyɛ zaɣa sabinli ka o gbibi alikalimi o nuuni ka ga woochi o nuuni ka zali teebuli ka kundu nima pa dizuɣu la zaŋ o nuu tabi o jirili.

salo ban kanili galisi paɣ' ba ti tabili da ba be bihi nyɛla ban laɣim pɛ ƒɔli chɛsimam bɛnidirigu dɛbu shɛɛ ka be zaa gbabi silibanim be nuhini ka paɣ nyɛ ŋɔ zaŋ kokokuriga n nyɛgi o nu zaa bɔɣini ka o liga kama nyɛ zaɣ' piɛli ka o bubigu nyɛ zaɣ' sabinli kani nɛgbani kama nyɛ zaɣ' sabinli ka tihi nyɛ dini sa n koɣiliba

Salo ban kalli galisi nyɛla gbampiɛla nima ka bɛ sheba sheba ye liiga boɣu waɣala nima ka sheba ʒɛ bɛ nyaanga ka gbibi kamara nima ni fooni nima ka niriba ayi paɣa mini doo wuɣi bɛ nugaŋ zuɣusaa ka zaŋ nyɛpobrisi m pobi bɛ nyee ni bɛ noli .

Kobiɛɣu ti pahi loba nima ka di be goota ni dabba ata nyɛla ban ʒi di nangban gbiriŋ ka niriba ayi nyɛ bin ye liiga ʒee ka yino ye liiga boɣu waɣala din kama nyɛ zaɣa piɛlli ka pili zipiligu ka o jinjiɛm nyɛ zaɣa sabinli ti pahi namda.

Duduhirigu din dihi nachinsi ka luɣili kam nyɛ zaɣa piɛlli ka bɛ zali nupaɣatigu din nyɛ zaɣa piɛlli paɣa n ʒɛya paɣari ŋma'piɛlli o nuhi ayi ka zaŋ nuchebaŋa m pa o boɣusapim zuɣu ka zaŋ o jirili pa ka zabri nyɛ zaɣa sabila.

alaaƒɛ bɔbi doo kuɣ' piɛla ti pahi kuɣ' ʒiɛhi ka kuɣ' bala gba di nyɛ zaɣ sabila ʒɛya tɛbuli piɛli dini waɣ' ʒɛya ka tima dɛɛyi tɛbuli ŋɔ zuɣ zaa paɣ' nyɛ ŋɔ ʒɛ kuɣ' sabinli li zuɣ ka zaŋ o nu ka paɣibaayi gba ban ʒɛya ka be minodiri alizama

Duu dini dihi naɣichisi kuɣusi ti pahi dufɛya nusi ŋɔ nyɛla dini zaya bi zali tɛɛbuli bili di sunsuuni ka zaŋ flawaasi dini bɛ bini piɛlli ni tam ka pilati bila ti pahi kapu bila tamiya ka flawaasi gba nyɛ dini za n baɣi dukpuni ka anfooni yili dukpuni maa.

Salo bin kalli galisi nyɛla ban gbibi tuuta bihi bɛ nuuni ka tuuta maa nyɛ lɛm paati dini ka ambrada nyɛ din pa dizuɣu ka bɛ nyɛ paɣaba ni dobba ka Paɣasara maa nyɛ ban ye liiga piɛla nachimba maa mee ye liiga ʒehi ka sheŋa nyɛ din booi zaɣa sabila ka sheba pili di zipilti.

Yiya ni tihi kodu tihi ni nyimsa tihi nyɛla din dee kpeŋɔ zaa ka kom kpe m poli yiya ŋɔ ni tihi ŋɔ zaa salo ban kalli yiɣisi dibaa ayopoin nyɛla bin be kom ŋɔ puuni n chena ka doo nyɛ ŋun ʒɛ bɛ nyaanga jilma kuɣu din kama nyɛ zaɣa nuɣuso.

Kobiɛɣu nyɛla din doya kpakpa tihi n ti pahi mootihi nyɛla di saya ka taha nyɛ din lu n wurim zaasa ka paɣa mini doo nyɛ bin be kobiɛɣu ni ka taha chera nyɛ din be kobiɛɣu ŋɔ ni ka paɣa ŋɔ nyɛ ŋun kahi o sitira ti pa o gbalipina zuɣu.

Salo bin ka kalli galisi nyɛla paɣaba ti tabili dobba ka bɛ ʒɛ kundu nima ti pahi bolli dizuɣu ka kundu nima maa tam tam tabizuɣu ka bɛ zaŋ bola din nyɛ zaɣa piɛlli ka zaɣa nuɣuso ti pahi zaɣa ʒee gabi dinni ka niriba ayi ti taba nuu ka gbibi bolli bɛ nuuni.

Kohamma ni damma shee paɣa nyɛla ŋun ʒi binʒee zuɣu ka gbibi alibasa fin mali vari vari o nuuni ka kabaji ni leemu nima ʒɛ o tooni ka paɣa nyɛ ŋun gba ʒia ka kamantoosi nima be piɛɣu ni ʒɛ o tooni ka o zaŋ o nuchee gbaagi o boɣu.

Alaafee bobu duu salo bin kalli galisi nyɛla ban biɛni paɣaba yi tabili dobba paɣa nyɛla ŋun ʒia ka o paɣa kpee gba nyɛ ŋun gbibi sheriga m mali chibiri o boɣu sapim ka piri nintuhi dibaayi o nuuni ka kpa tikpari piɛla ka zaŋ noosi maaki din nyɛ zaɣa piɛlli n vili o nyee.

Bia n nyɛ ŋun ʒi gootani saɣari ni kobiɛri nyɛla din be goota ŋɔ ni ka bia ŋɔ ningbin kom nyɛ zaɣa tankpaɣu ka sitira nyɛ zaɣa ʒee ka o gba o duna ayi zuɣu ka salo nyɛ bin chena ka yili din nyɛ taha ʒɛya.

duu din dihi nachiinsi kuɣu bala ti pahi dufɛ bala ŋɔ nyɛla din biɛni fulaawaasi nyɛla din tam kuɣu zuɣu bɛ pilɛt piɛlli puuni ka kuɣusi ti pahi teebuli nyɛ din ʒɛya di ʒɛla fulaawaasi nim gbuni ka kuɣu piɛla nyɛ din kɔ n gili teebuli maa ka di tingbani kama nyɛ zaɣ piɛlli ka fulaawaasi nim tam tam di luɣa ni

Silimiinsi nyɛla ban laɣim ʒɛ yeduhurisi gbini Silimiin doo nyɛla ŋun ʒɛya ka o teenkobiri nyɛ zaɣa piɛla ka o zabiri nyɛ zaɣa piɛla ka o ʒi yeduhurigu din kama nyɛ zaɣa sabinli paɣa nyɛ ŋun ʒɛya ka gbibi nucheni baŋa n yuuni dipuuni ka zaŋ bin dozim yili o nyingolini.

Musulin nima nyɛla bin be jiŋli puuni ka daantalisi dee jiŋli ŋɔ luɣuli kam bolifu nima nyɛla din nyo ka salo nyɛ bin ʒi sajaada nima zuɣu ka gba bɛ duna ayiyi zuɣu ka zaŋ bɛ nuhi pa bɛ duni ayiyi zuɣu ka bɛ sheba pili zipilti ka niŋ nyɛpobrisi .

salo ban kalinli galisi paɣ' n ti tabili daba nyɛla bɛni bɛ liga piɛla ni ka lɛmi paatɛ pa di zuɣ do nyɛla ŋɔ gbabi tuuta di nyɛ gana dini o nuudirigu ka nyɛgi baaji sabinli ka o nɛgbani kam nyɛ zaɣitanokpagu

Paɣaba anu n nyɛ ban be ko'biaɣu nangban gburiŋ ka mori ni tihi nyɛ din kongili ba bɛ zaŋla gaɣa kpabi kpabi bɛ nyaansi ka zaŋ binchera n lo bɛ nyingoya ni ka do'yino bɛ sunsuuni ka gbibi Konyuri kopu din nyɛ zaɣa vakahali o nuuni.

Kohamma ni damma shee Paɣaba ti tabili dabba nyɛla ban biɛni ka bɛ sa takawiya nima n ʒi di gbini doo n ʒi cheche buɣum gbini ka Loori piɛlli nyɛ din ʒɛya dabba ata nyɛla ban ʒɛya diri alizama ka dobba ayi gba nyɛ ban ʒɛya diri alizama ka doo maa labisi o nuhi ayi o nyaanga ka gbibi bin sabinli o nuuni.

salo ban galisi nyɛla ban nyɛ bɛn pɛ ƒɔli n yɛ liga nima n ti pahi jinjam nima shɛbi nyɛla ban zan nyɛporisi n pobi nagbanpɔrigu do n ʒɛya ka yɛ liga zaɣ ʒiɛ ka zan o nuhi su o bɛn soritɛni

Salo ban kalli galisi nyɛla ban dee sambani ŋɔ zaa ha dobba ayi nyɛla ban zaŋ gablori lo gbiɣuma nyingoyani din kama nyɛ zaɣa dozim ka zaɣa sabila zaɣa chichera chichera gabi di nyaansi Sheba nyɛla bin gba bɛ duna ayi zuɣu ka so nyɛ ŋun ba wahu ka ye nyingoliti o nyingoya ni ka so nyɛ ŋun to takawiya be o nyaanga.

Paɣaba nyɛla ban ʒi kuɣusi zuɣu paɣa nyɛla ŋun ʒia paɣa nyaankuru ka viigi o liiga ka che o boɣu sapim ka paɣa nyɛ ŋun gbibi sheriga ni gumdi n chibri o paɣa maa ningbin kama nyɛ zaɣa tankpaɣu ka o sitira nyɛ zaɣa vakahali ka o zaŋ bincheri piɛlli gbini o shee.